Umulebe uyu wanguke, wangukye yuno ali mushitsakha yene ,wangukye kamoolu kewe ka langilile tsimoni tsewe tsili tsinandafu ni umwana wakumbile ali mukhalafu, ni kumukhono kwewe wasutile angakyi ne kulikho bufumbo.

Bakhaasi bataru bali khumukhosi kuli khulunkinki khebekha bakwarile mutwela i'gomezi inadafu ni lukoye luwanga ni sitambala si'wanga ukundi iki siteteyi sileyi shibusi ukundi i'komosi imbesemu wa i'imbesemu wakwa wasutile nu'mwaana bali khumukhosi kuli khulunkinki khebekha

Tsikhafu tsili mu metsi tsili khunywa kametsi, ni tsikhafu tsili khunywa kametsi tsarelemo kiminwa ne kametsi kali mu rangi iya nalubokha ni tsikhafu tsene sikhoba sewe se si bonekha bulayi ta tsili nga tsili tsindwale.

Shitsakha shili shikali, shitsakha shilimo tsinguudo tsibili. Shitsakha mbamu inzu yosi ilimo tawe.

Inzukhi ilera bunuli bwebubukhi ili khurula ikindi itsindi khetsinkila tsilikhutsa mumusinga tsintsukhi tsili tsili khubonekha tsili ibulafu tsili tsibili ne tsiramile tsemile khumulyango.

Umusaani wa'ambile kumulobo ali khu nyanza ali khuloba tsinyeni, wemikhile khu libaale wakwarire tsingubo tsi mali, mu mabeka mulimo buwanga bifiti biri, inyanza ili khututuba ni lirima likali ili kwumwitsayo.